Paɣasara ka bi bɛ daani ka leemu biɛni kodu biɛni Alaafee biɛni wotamilo biɛni paya biɛni ka kpalaŋ paya ka piɛɣu ʒɛya ka taha tamya

Paɣaba ka bi chɛna ka ʒi taha ka kom biɛni ka yino gbubi baaji ka tampima bɛ bi tooni ka kuɣa doya ka tihi gba biɛni ka duri biɛni

Baaba chɛra ka o chɛri so ka pili zipiligu ka ʒi kuɣu zuɣu ka punu biɛni ka foto nim yiliya ka fan yiliya ka laati biɛni ka diɣi yiliya

Jiŋlini ka niriba gbaya ka bɛ sheba pili zipilpiɛla ka sheba pobi bɛ nyɛhi ka kapeti doya ka takoriti biɛni ka punti biɛni ka laati nima biɛni.

kom ni ka ŋarima tamya ka mihi loli ka yiya ʒɛya ka takoriti biɛni ka punti biɛni ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka tihi biɛni

Paɣaba ka bi kpabi bi bihi ka niraba ayi ʒi kpalaŋa ka yino ʒi piɛɣu ka yino gbubi kpalaŋa ka yino gbubi katalɛm ka mori doya ka tihi gba doya

Asidɛnt n niŋ ka loori bili doya ka loori titali gba paya ka palli doya ka loori nim garita ka niraba ʒɛya ka tihi biɛni ka kuɣa doya

duu ka niraba ʒɛya ka shab nyaɣa baaji ka piri namda nima ka shab gbubi baaji ʒɛya ka shab pobi bi nyaɣi ka shab kpa ninkpara ka gilaasi biɛni ka laati biɛni ka takoriti biɛni

duu ka kuɣu ʒɛya ka tani pa dizuɣu ka teebuli ʒɛya ka buku nim paya ka kapu nim tamya ka wooldurob biɛni ka fulaawaasi tamya ka buku nim shɛbiya ka tiivi yiliya

Dabba mini bi paɣaba ni bi bihi ka bi siɣi bayaɣati puuni ka gbubi dalibihi ka shab gbubi ŋmana ka tankpaɣu doya ka mori biɛni ka tihi biɛni

Daani ka niraba chɛni palli zuɣu ka moto nim ʒɛya ka fulaaki nim yiliya ka pool nim saya ka kubɛ ʒɛya ka taapooli biɛni

duu ka kuɣisi bɛni ka dufɛya pa di zuɣu ka teebuli bɛni ka kɔliba tam di zuɣu ka kapɛti doya ka waduropu bɛni ka bukunima shɛbiya

Yili dundɔŋ ni ka niribi beni ka paɣa mondi bini daangini ka teebuli beni ka kuriga tamya ka nɛma paya ka siliba zaya ka piɛɣu za teebuli loŋni.

Ashibiti ni ka so ʒi kuɣu zuɣu ka doɣita diri o fiila ka gbubi takara ka gbubi peen ka ye liiga piɛlli ka teebuli zaya ka bukunima paya ka ko'gaɣili tamya ka foto yiliya ka punu beni.

Paɣa ka o ʒi daangi gbuni ka ʒi kuɣu zuɣu ka boɣiti ʒɛya ka gaɣali ʒɛya ka gbambili ʒɛya ka boɣati tam kuripooti zuɣu ka piɛɣu tiliya

Paɣaba ka bi yɛ bi kaya ni taada niɛma n wori waa ka yɛ cheeni ka piri namda sabila n ʒɛ mɔri ni ka dabba ʒɛ bi nyaanga ka paɣa shab yɛ neen piɛla bɛ bi myaanga ka pool nim saya

Niriba ka bɛ wuɣi bɛ nuhi ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabila ka so gbubi foon ka so gbubi kafuni ka so pili zipiligu

Niriba zaya npɛ lai ni diɛ bindira ka gbubi kuriga nima ka bia zaya ka taapoli saya ka tihi saya ka bɛ piri namda nima

Kuligi ni ka kom biɛni ka niraba bɛ ŋarim puuni n gbaari zaham ka piɛɣu taɣaya ka tihi biɛni ka mii biɛni

niriba ka bɛ wari waa ka shaba gbubi gungɔna ka shaba ŋmera ka shaba ʒi kuɣu zuɣu ka tia beni ka palli beni ka chamsi beni

Asidɛnt n niŋ ka loori saɣam ʒɛ palli zuɣu ka loori shɛli doya ka kobli doya ka loori nim chɛna ka moto bari biɛni ka mɔri doya ka tihi gba saya

niraba ayi ka bi ʒi tia gbuni ka moto ʒi bi tooni ka teebuli ʒɛya ka takariti paya ka foon nim paya ka yino yɛ chinchin liiga ka yino yɛ liiga piɛlli ka gbubi laɣari ka ga wooch ka roba pa teebuli zuɣu